Mego oai i poto otingo aditi ki cam iye panga gin tic i poto ki kikubo cupa me mato pii orwako iye kavere ma nen calo oketo iye dek tye ka dok kwede paco oboyo wiye me gwokke ki i kom ceng

Cal pii winyo ma tye i pii man winyo nam kwang kun dok i teng pii tye i dog pii nam yeya tye mapol i nam acel tye i nam i ngeye pol nen lum ma aneno tye kany.

Mego oai cuk obedo i wi pikipiki obyelo latin i ngeye owiloga oketo dong i kavere twero bedo war jo mukene pud gitye i dye cuk man tye ka lwoko war mamege kunmoyo wek luwil onen.